Dumma dumma luxettati de'oosona, luxxiyagetuppekka naagetiyabay minnidi luxiyogaanne minnidi nabbabbiyogaa koshshiyo gishshatassi luxiyaageetikka minnidi nabbabbiyoganne luxiyogaan erettana bessees, hegaa luxikko keehippe lo'o giidi so asaykka ufaytiyoba gidiyo gishshatassi keehippe lo'o gididi koyettees.

Kushe hiillatuppe leemisuwassi sanqaa medhdhiyogaa gaanassi danddayetees. Sanqay kushe hiillan merettiyaaba. Waanidi giikko koyro qanxxido mittaa haashidi giigissisdi maashiiniya garssi gelisidi giigissidi sanqa medhdhanaassi dandayetteesi.

Dumma dumma banddirati de'oosona, he banddiratuppe issoy leemissuwaassi Afaaretu banddiraa giidi ekkanaas danddayettees, banddirappe issoy ha'ikka leemissuwaassi banddrata dumma dumma banddirati de'iyageetuppe Afaaretu banddiraa gaanassi danddayeetees.

Ammanotuppe issoy aawaa xoossaa be'ana keeni gakkanaashin hawaariya phawuloosaagaadan bantta wottaa Yesus kiristtoosan sheedhdhana keeni gakkanaashin minnidi ammanidi aawaa xoossaappe. woytuwa ekkana yaagidi ba gittaa loytti gixxidi godaa ammaniyo ammanuwa geete,,,

Dumma dumma mittaa ayfeti de'oosona. He ayfetuppe haykka leemisuwassi issoy appiliya giidi ekkanaassi danddayettees. He appile lo"idinne mal'idi ka"ikko asaa naati maanaassi keehippe qaaqayiba gidiyo gishshataassi hegee leemisuwassi appiliya giidi ekkannaassi dandayetes.

Carkko naqqashati dumma dumma naqqashshati deosona. hegetuppe issoy leemissuwasi carkkuwaa giyoge hanena haasaya giyogaa. Leemisuwaasi hanena haasayaa wolaytta garssan hanibenaba hage hage haniisi hage haga mala hanis yagidi leemisuwaasi shemmppoy hayqqibenaga asa shemmppoy hagadan gukkis, hayqqiis yagidi haasayiyoge gn keehippe wolaytta biitan iitaba gidi ekketees.

Dumma dumma caammati wolaytta garssan de'oosona. He caammatuppe Issoyi leemisuwassi kofone caammaa yaagettidi xeesettanaassi danddayiya caammayi de'es.

Wolaytta biittan dumma dumma odduwa qomotti deoossona. He oduwa qomottuppe issoy dumma duumma ooratabi asi siyibeenabay oorattabi merettikko wolaytta biittsn hasayettanaasi dandayeeyiya oduwa geettetidi haasayetannaasi dandayiya odota.

Dumma dumma oge buussaw maadiyaageeti de'oosona. Hegetuppekka issoy leemisuwassi para giidi ekkana danddayyettees. Paray keehippe maaddiya gidiyo gishshawu oge buussawu keehippe go'a giidi ekkana danddayettees asasikka daro go'a immes gaanassi keehippe lo''oba gaanassi danddayettees.

Dumma dumma ammanoti Wolaytta garssan de'oosona. He ammanotuppe leemisuwassi: xalahiyassi ammaniyo ammanoy, eeqawu goynniyogee keehippe Wolaytta garssan de'ees. De'uwakka de'ees. De'iiddikka iitiyabaappe issoy hegaa malateesi. Yaaniyo gishshataassi iitiyabay ammanuwa xoossawu ammaniyogaa aggidi xalahiyassi goynniyogee keehippe iitaba.

Oduwaa giyooge leemissuwassi dumma dumma odoti de'oosona. He odotuppe issoy leemissaliassi woossa keetta wogga galla biida asi, Leemisuwassi issi bitanee loytti odiyaage diiko, Xoosso hachchi bitanee diyaage qaala odees goopa! giyooge leemissuwassi odo getettees.

Wolaytta garssan dumma dumma keettattu qommoy de'ees. He keettatuppe issoy leemissuwaassi pooqiya giidi ekkanassi danddayettes. He pooqee lo"onne puulatidi keexettees.

Dumma dumma ushshati Wolaytta garssan de'oosona. He ushshatuppe leemissuwassi: mal"iya ushshay iissi issi ekkidi uyiyo ushshay, pepisiya giyogee de'iyo gishshataassi hegaa uyikko likke aybinne baynna gishshataassi keehippe lo"o giidi ekkeetteesi

Dumma dumma oge buussatun maadiyageeti de'oosona. Hegeetuppe issoy leemissuwaassi saykkiliya gidikkokka guuttaa bootaa eppanaassi gidikkokka asi ba gakkana giiddo guuttaa bootaa gidikkokka gattiyo gishshataassi ikka keehippe lo'o giidi qofettees.

Dumma dumma mittaa ayfeti Wolaytta garssan de'oosona. He mittatu ayfetuppe issoy leem, loomiya giidi ekkanaassi danddayettees. Loomiyakka naa"aassi shaakettees. He loomeekka paranjja loomiyanne wolaytta loomiya geetetti xeesettoosona.

Wolaytta biittan dumma dumma caammati de'oosona. He caammattuppe issoy leemusuwaassi sharaa giidi ekanaassi dandayetteees. Sharay dumma dumma go'aa asaa naatussi imanaasi dandayiyaa caamma geetettidi xeesettanaassi dandayetees.

Meretettaa giyooge koyro kochooro doomettaappe doommidi merettidi de'iyaba. Hegeetuppe issoy leemissuwaassi saluwaa yaagidi xeessi ekkanaassi danddayettees.

dumma dumma dozzati eremen woykko gaden de'oosona. De'iyageetuppe issoy leemissuwassi boloqqiya giidi ekkanaassi dandayettees. boloqee santaara gattidi kattiyode loyttidi mal"ees yaatiyo saatiyan keehippe tana ufayssees.

Dumma dumma puulaa miishshaati de'oosona. Hegeetuppe issoy leemissuwaassi keettaa tiyiyo qalamiya giidi ekkanaassi danddayetes, hegaa qalamiya keettaa loyttidinne puulayidi tiyode keehippe ufayssessinne keehippe hashshukka giississidi ufayssiis.

Dumma dumma maxaafati de'oosona. He maxaafatussi issuwawu issuwa lemissaaliyassi: mazamuriya maxaafaa/yettaa maxaafaa yaagiyogeekka baassi ba huuphenkka maxaafa geetettiya leemisuwappe issuwa gaanaassi danddayettees.

Dumma dumma kaameti de'oosona. He kaametuppe lemisaliyassi siinuwa giyo kaamiyayyoo go'atuppe issoy lemisaliyassi asay biittaa caananaassi, shafiya caananaassi, shuchchaa caananaassi maaddiya kaamiya geetettes.

Dumma dumma orattabati wolaytta garssan de'oosona, he orttabatuppe issoy leemissuwassi beni nu ayatti keriyan woykko ottuwan kattosonna shin ha'i nu laytan distiya woyko birraddistiyaa giyogee nu wodiyan yiis.

Leemisuwaassi so asaafe leemisuwaassi ekkiko issi sheeshaa asay woy issi zare asay woyikko issi dabbo asati bantana issi so asa gaanaassi dandayoosona.

Dumma dumma luxetatti wolaytta garssan de'oosona. Luxettappe issoy luxiyoogaa. Luxetta keettan mino luxissiyaagee lo"o luxiyaageeta loyttidi luxissiyooger keehippe ufayssiyaabappe issuwaa.

Dumma dumma mashineti hai nu wodiyan yiidageti deosona. Hegeetuppe issoy leemisuwasi tukkiya maashiniya gidi ekanasi danddayetees. Beni kase wodiyan tukkiya karen udulaara tulu tulu oottidi deiyogappe hai maashiniyan qolineka maabirtiyan sakkayetees getees nu yelettay. Chargine ootiyorin ha'i eesuwaraka tukkiya keesigees. Yaaniyode keehippe ha'i yiidabay ufaysees.

Wolayttan dumma dumma alleeqoti de'oosona. Ha alleeqotuppe issoy leemisuwassi hayttaa migiduwa geetettidi xeesettees. He hayttaa migidoy lo"o worqqaa puulattidaagaa geetettanaassi danddayettidi alleeqo geetettees.

Sonne kare medoossatuppe issoy leemisuwaassi kare medoossatuppe maahiya giidi ekkanaassi danddayettes. Maahee asaa qohanaassi danddayiyaabaappe issoy leemisuwaassi deeshshay asay heemmanawu efiido deeshshaa miidi qohanaassi danddayiyo oonatettay de'es. Kare medoossaappe issoy maahiya.

Kattay koyro kochchoro asaa naatussi kane koshsha geetetidi dees. Etappe lemisuwaasi katta qommottuppe issoy badalaa. Badalay koyro zerettees, zeretti makidi bul'ettees, bul'etti makkidi dumma dumma baasi koshshiyabgo'atta eki simidi asaa naata go'iya quma gidees.

Wolaytta woggan dumma dumma buquraa qommoti keehippe daro etappe issoy kaduwaa. Kaaduwaa asaa naati booraa gooyiyoo wode ani waaxxidi gooyyanassi maaddiyaaba giidanaasi keehippe dumma dumma buquratuppe issoy kaduwaa gettetanaasi danddayees.

Toophiya garssan dumma dumma banddirati de'oosona. He banddiratuppe leemisuwassi koyroogee wolaytta banddiraa naa'anttuwagee sidaama banddiraa yaagettidi leemisuwassi xeesanaassi danddayettes.

Alleequwa giyogee asaa naati wottidi puulattanawu danddayiyobatuppe issuwaa haasayana leemisuwassi qooriya worqqaa woykko qooriya biraa hegee asaa naati puulattanaassi alleeqo geeteetteesi.

Dumma dumma luxettati de'oosona hegeetuppe leemissuwaassi loyttidi minttidi luxxissiyagetanne minidi luxxiyaageeti minotettan eti doommikkonne minotettan eti deikkonne lo"onne keehippe ufayssiyaba gettettanaassi danddayettiyo gishshatassi keehippe lo'o giidi qoppettees.

Dumma dumma katta keettatinne tukke keettati de'oosona. katta keettatun lo''onne puulayidi kattiyo katta maanaassi asaa wozanaykka hashshu yaages, keehippe ufayttes, lo''o kattati de'iyoosa asaykka keehippe baanaassi doses, yaaniyo gishshataassi ha tankka baanassi keehippe lo''ees.

Dumma dumma kushe hiillati de'ooson. He kushe hiillatuppe issoy leemisuwassi: keettaa garssan de'iya liishuwa gelssiyoga giidi ekkanaassi danddayettees. Keetta garssan liishuwa gelissiyode keehippe lo'onne keehippe puulaa immiyo gishshataassi liishoy soo geli makkiyode keehippe ufaysseesinne keehippe lo'ees.

Erissuwappe issoy leemissuwaassi timirtte keettan erissiyo erissuwaa giidi ekkanassi danddayeetees. Timirtte keettan erissiyo erissoy paatanay gakkiyo saatiyaan paace sinttaara yiyyo wodiyaa ha gallassan dees yaagidi erissanassi luxettiyaa luxiyaageetu sinttan kaqqetiyooge erissuwaa gettettees.

Dumma dumma isporteti de"oosona. Nuukka beni guuttatetan oottiyo isportetuppe issoy leemisuwaassi porqqindiya kaa"iyoogaa. Porqqinddiya kaa"iyoogee lo"o isportenne na'atettan kaa"iyoodekka keehippe ufayissiya isportte gidees.

Kaamee nuugaa biitteessi lo'o maaduwanne Keehi maaduwa immes. He maadotuppe Issoyi asi haahosaa haakkidi baana giikkoo he haakkidi biyo bootaa he kaamiyan gelidi baanaassi danddayeettes.

Dumma dumma ispportetti wolaytta garssan de'oosona he isportettuppe issoy leemisuwaassi kuwasiya kaassa giidi qopanaasi dandayeetees. He kuwaasiyaa kaassay keehiippe lo'o naa oossinne bollaa minttiyaagaa gidiyo gishshataassi keehiippe lo'o gaada qoppayssi.

Dumma dumma sonne kare meedosati de"oosona. Hegetuppe issi meedosati leemisuwaasi deeshshaa giidi ekkanasi danddayeetees. Deeshshsay dumma dumma go"aa asaa naatussi immees. Asaa naati kaattidi minkka ashshuwaa aagaa shuukkidi qayye ashshuwaa minkka ka'idaagaa minkka keehippe asaa naatussi go"aanne keehippe lo"obaa immees. Go"ees giidi qoppeetees.

Dumma dumma keettati de'oososna. He kegeetuppe issoy leemisuwassi pooqqiya giyo keetaa keexxiyoge keehippe lo'o keetaa geetes shin a keexetiyogee dumma dumma keexettiyonne mino gidiyo gishshatassi keehippe lo'o giidi ekeetees.

Dumma dumma taariketi wolaytta garssan de'oosona, hegeetuppe leemisuwaassi kawo Xoona taarikee I oottidi hayqqido lo'obay keehippe siyode hashshukkonne ufaysseessinne hashshu yaagissidi keehippe ufayssiyaba gidees.

Dumma dumma baaso hagazati de'oosona. Hegetuppe issoy leemissuwa woossaa keettaan aawa gididi hizbbiyaa kaaletiyoogenne galchcha heemitooge keehippe lo"obba gaada ufayttayssinne kaaletiyaageeta keehippe dosays.

dumma dumma caammati de'oosona. he caammatuppe issoy leemisaaliyaassi terekkessiya ges ha'i yeletay terekkessiyaa giyo caammay tana keehippe asay wotti kiyyiyoode tana keehippe ufayssidi kehippe lo''iyaaba malatees.

Dumma dumma soo miishshati de"oosona. he so miishshatuppe issoy leemisuwaasi baashshiyaa giidi ekkanawu dandayettees. bashshiyaan oyttaa zoo"isiidi zoo"isiidi yeechchaan uukkido oyttaa maanaasi keehippe ufayssees.

dumma dumma erissoti wolaytta garssan de'oosona. he erissotuppe issoy woossa keettan erisssidi wurssettan haassayyidi hachchi gallassi asirattay dees yaagidi leemissuwassi woggappe simmiyaa gallassa sintta wodiyaara de'iyaaga erissuwaa yaagidi odanayyo danddayoosona.

Banddiraa giyogee dumma dumma banddirati bantta biittaa biittaa giyo sunttan de'oosona. De'iyageetuppe issi banddiray wolaytta banddiraa yaagettidi xeesettanaassi danddayettees.

Dumma dumma kawoy oottissiyo oosotuppe issoy leemissuwaassi luxetta keettaan luxisiyageeta giidi ekki xeessanaasi danddayettees, hegee ooso gettettidi xeessettees.

Orattaabba giyogee issibi kasee wodiyanni baynagee ha'i wowodiyani haniyabaa, benni nu awatti wollaytta kettanni dee'ssi shin, ha'i nu wodiyanni orrattabayyi yissi, he orttaa bappe issoy poqiyaa giddi hee kettaa xessannassi dandayettessi.

Wolaytta biittan dumma dumma mittaa ayfetti de'oosona. He miittaa ayfetuppe issoy leemisuwaasi kazamuriyaa giidi ekkidi xeessanasi dandayettess. He kazamuree dumma dumma go"aa asaa naatussi gattanaassi danddayetes.

Dumma dumma erissoti de'oosona. He erissotuppe issoy leemisuwassi kawoy ee asaassi ijjeesiya immiyogee keehippe ufayissiyaba. Dereekka ba metuwassi ekkiyagee keehippe ufayittiyogaa.

Wolaytta garssan dumma dumma keettati de'oosona. He keettatuppe leemisuwassi issi keettay luxetta keettaa yaagettidi xeesettanaassi danddayiyo gishshataassi hegee keettata geetettees.

Oduwaappe issoy leemisuwawu hanidabaa hannennabaa, gidiyaabaanne gidennabaatumaabaanne tumma gidenaabaa issi asi coo biddikko he bidettay hegee hasayay odo geetettanassi dandayees.

Wolaytta garssan dumma dumma elekronee miishshati de'oosona. hegetuppe issoy birattappe oosettiya woykko merettiya issi asi bassi medhdhidi lo''o miishshan bayzziyo lo''o disttiyaa woykko biradisttiyaa getettidi xeesetees.

dumma dumma puula miishshati de'oosona. he puula miishshatuppe leemisuwaassi kushiyaa cugunttaa gujissidi hara cugunttaa ha yeletay artefishshaliyaa gees hegaa gujissidi wottiyoogee lo'onne likke gidennagee hegee godaa sinttankka nagara gidiyoo gishshataassi goday medhdhido meretaa bollan gujjiyoogee likke gidennanne lo'o gidenna giidi ekkeettees.

Dumma dumma tiransipporttiyawu go'iya miishshati de'oosona. Hegeetuppe issoy leem, kaamiya geetettiwuttidi lo'ennabaa heeraappe efiya kaamee heeraa geeshshidi hegan pitettidi giigidaba ekkidi efiyo wode heeray pitettidi sawiyo wode keehippe ufayssees.

Dere asaa giyoogee dumma dumma saappe shiiqqida haaho haaho sappe yiida ubba asaa shiishshidi dere asaa geettees. So asaa giyoogee awaappe doommidi naata ayyiyoo ubbaa shiishidi so asaa giidi xeessanassi danddayettees.

Dumma dumma baaso hagaazati de"oosona. he baaso hagaxatuppe lemisaaliyassi mittaa ayfiyaa tokkiyaa awi minnidi ba mittaa ayfiyaa tokkidi mino go"aa asaasi gaatidi bawukka lo"o go"aa ekkiyoogee keehippe ufayssiyaabane keehippe haashshu giissiyaaba.

Dumma dumma odoti wolaytta garssan de'oosona. He odotuppe issoy lo"obaa odiyogeenne lo"o haasaya haasayiyogee keehippe lo''o giidi qofeettees, iita oduwa odiyogappe lo"o oduwa asay ufayttiyoganne hashukka giyo oduwa odiyogee keehippe lo"obaa giidi qoppettees.

Dumma dumma erettidi kallettiyaa aawati wolaytta garssaan aawattetay de'iyoogeti de"oosona. Hegeetuppe issiniyaa woykko timirtte keettaa delekteere getettiyaara laaqachcho giidi eekkana dandayeetees. Aa nuuna lo"o keehippe luxxisiyoo giishshawu lo"osaa gaakanaagaa keehippe amotetteesinne keehippe koyettees.

wolaytta garssan dumma dumma zananaqa bootati de'oosna. hegetuppe issoy leemissuwassi farkkiya be'anaw biyooga giidi ekkanaw danddayetee. he bootta darotoo biyyay guwadanyaara guwadanyeera goosona nu yelettay ha'i, naa'ara na'eera giyooga aggidi yagoosona. darotoo hegeeti boosona. shin he boottan dumma dumma adagay naata gakaanassi danddayee yaatiyo gishshassi he bootta biyooge keehippe eti naa'a xalaalay biyooge ufayssena.

Doozatuppe leemisuwassi naatira, naatiray koyro yiidi gadena tokketees, tokketidaagee assi bessiyaaba koshshiyaaba kunttiyo wode lo''o diccidi gakkees. He gakkida aayya qanxxada giya efa bayzzada miishsha ekkanassi danddayawus.

Elikitiroonikke miishshata giyoogeeti dumma dumma go'aa asaa naatussi gattoosona. koyruwani he go'aappe issoy poo'uwa gattanaassi poo'uwa asaa naata go'anaasi danddayiyabata geetettoosona.

Baaso hagaazzaa giyoogee dumma dummaban asaa hagaazziyoogaa giyoogaa. leemissuwassi etappe issoy biittaa. Biittay asaa naati hayqqi makobare eti hayqqi makobare he biittan mooganaassi danddayiyoogee baaaso.

Oosuwa giyoogee koyro kochooro dumma dumma oosoti de'oosona. aawu barkka leemmissuwaassi oottiyo oosonne qa kawoy ootiyo oosoti de'oosona. ha oosuwappe issoy kawuwaa oosuwaa geetettidi xeesetees.

Orattaba giyogge ha'i yelettay ha'i nu wodiyan yelettida yelettay ehiido ba hegeetuppe issoy leemissuwassi doonani tiyetiyo zo"o qalamiyaa hegee kase nu aawatu wodiyan woykko nu ayetu wodiyan woy benigeetu wodiyan dena shin ha'i yidaa ooratabaa getettiyahegettaa.